Aazeko oyendji, moondunda dhawo dhokugondja ohamu kala tamu monika nawa, muna iipundi mbyono yomatyofa, nuutaafula wo uuwanawa tawu welima, mbono waningwa niiti.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha kutya omathigathano ngoka ga li ko oga sindanwa po kuSelma Petrus ngoka a sindana ongodhi ndyoka hayi ithanwa oiPhone 16.

Ositola ohamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana, mudhimwe ohamu adhika oombiga, iiyaha, omasindo nayilwe yagwedhwa po. Aantu ohaya yi koositola huka opo ye ki ilandele iinima yawo.

Iimaliwa oya yoolokathana kiimaliwa yokiilongo ya yooloka noya yooloka, ano iimaliwa ohayi longithwa okukandula po omaupyakadhi. Yamwe ohaye yi longitha okulanda iikulya noshowo iizalomwa.

Moositola dhimwe ohamu landithwa wo iinima ya yoolokathana, mono hamu kala tamu landithwa omalovu, omahini nomilambo dhuunona, noshowo oothewa dhokwiiyoga nokuyoga.

omuntu ngele toka talelapo iilongo yopushiinda, owa pumbwa oku kala wushi kutya oshilongo shoka oha shilongitha iimaliwa yini, opo wulundululile iimaliwa yo moshilingo shoye koshilingo hoka toyi opo wuvule oku ke yi longitha ngoye wu ye wu ilongekidha.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa opo yaa ha tete po omiti, oshoka omiti dhimwe ohadhi vulu oku koka etadhi ningi ominene tamu vulu oku hongwa iipilangi, iipilangi mbino ohayi longithwa oku ningaa iipundi noshowo iitaafula.

Iimaliwa oyo hayi eta ombili yokomwenyo kaatu oyendji. Iimaliwa ohayi longithwa okukandula po omaupyakadhi ngaashi okulanda iikulya, iizalomwa noshowo okufuta oosikola niipangelo.

Moshilongo shetu sha Namibia namo omuna oshikunino shiinanwenyo mono muna iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Omuna iinamwenyo ngaashi oosino, oongolo, oonkoshi, oondjamba nayilwe oyindji.

Momagumbo gaanenentu, moondunda dhoku uhala nenge momahala mono hamu longelwa ano moombelewa, ohamu adhika iipundi ya longwa miiti nohayi monika iiwaanawa oku kuutumba.

Namibia nasho oshilongo shono shi na iimaliwa yasho yiikalekelwa. Iimaliwa mbino oyi li pamikalo dhi li mbali pe na mbi iikukutu po ope na mbyoka yomafo. Iimaliwa ohayi kala ya thanekwa aaleli yoshilongo.

Mositola ohamu landithwa iinima oyindy yayoolokathana. Ohayi eta woo ompito yiilonga oshoka omwa kutwa aantu mboka haya longo mo . Ohamu landithwa iinima ngaashi omambo, iikutu nosho woo iikulya.

MoNamibia ohamu adhika omaludhi goombanga ogendji mono tunamo ombanga yotango yopashigwana, tunamo ombanga yawindhoek tse otunamo onetbank ombanga ndjino ohayigandja nomukuli.

Uuna omuntu a hala oku ka talelapo kiilongo yimwe, okwa pumbwa okutseya kutya koshilongo hoka aantu ohaya longitha iimaliwa yini, opo a pingakanithe iimaliwa yomoshilongo she i ifale kiimaliwa yokoshilongo hwiyaka tayi, opo a vule ku kwiikwathela koshilongo hwiyaka.

Aanongo oyendji shampa ya pangele iitaafula niipundi mbyono hayi kala ya kola ya longwa miiti, ohaye yi landitha po opo yi imonene iimaliwa yo ya ninge woo oondunda dhawo dho opala.

Momagumbo gaanenentu oshowo moombelewa ohamu adhika iipundi mbyoka hayi kala ya ningwa nohayi monika nawa. Iipundi mbino olundji ohayi kala ya ningwa miipilangi. Ohayi landithwa po, opo aantu yi imonene iimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha ofanditha yosikopa yokutalaleka, ndjono yoolitela omathele gatano nahetatu yomiyelo mbali. Yali yina oondola omayovi omulongo nayimwe, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, ngaashingeyi otayi yangatwapo koondola omayovi omulongo, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omahala gamwe oga ningwa oombelewa kaantu moka ha ya longele iinima yawo. Aantu yamwe oha ya ningi iipundi mbyoka haku tiwa omatyofa, iipundi yopashinanena. Iipundi mbika ohayi kala ya longwa miiti, kwa tulwa omatalashe nomafulafula opo yi monike nawa.

Olundji aantu ohaya meneka ongula onene yaye kiilongo, komusilo gomwedhi ohaya pewa oondjambi dhawo. Iimaliwa mbino ohayeyi longitha okuilandela oompumbwe dhawo dhakehe siku ngaashi iikulya nosho wo iizalomwa.

Moositola oha mu adhika iinima oyindji ya yoolokathana. Mudhimwe oha mu adhika iikulya nosho wo iikunwa, nomudhilwe oha mu adhika iikutu nayilwe oyindji, ngaashi iitungithi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yiilongo iikwawo nomondando wo. Ano omuntu ngele tayi koshilongo a ka talele po okwa pumbwa okuya kombaanga a ka shendje iimaliwa yokoshilongo she e yi tule kiimaliwa yokoshilongo hoka ta yi.

Oostola olyo ehela moka hamu adhika iinima oyindji ngaashi iikutu, oondjato, oongaku namudhimwe ohamu adhika wo iikulya.

Moositola, ehala moka hamu adhika iinima oyindji mbyoka hayi kala ya pumbiwa kaantu yakehe esiku, ano ohamu adhika iinima ngaashi omagadhi gokugwaya, oothewa dhoku iyoga nokuyoga, nosho woo iikulya.

Iimaliwa oyaayolokathana, yo oyili pamaludhi gaali. Opena iimaliwa mbyoka iikukutu, opena iimaliwa mbyoka yomafo. Iimaliwa ohayi longithwa oompumbwe dhakeshe esiku.

Ombaanga yotango yopashigwana, oya kutha ombinga noshimaliwa shili pombanda, opo yi yambidhidhe ehangano lyuudhano wokatanga komokambamba kaNamibia.

Ombaanga yaStandard Bank otayi gandja omapandulo kwaamboka yasindana. Ngoka asindana gwotango Risto elago ngoka a sindana N$10 000, omutiyali oPriskila Wilbard asindana N$5000 nosho wo Aubery Jansen asindana N$2000.

Moositola ogo omahala ngono hamu adhika iinima oyindji. Uuna omuntu a pumbwa sha ohayi koositola opo e ki ilandele iinima ye. Ohayi kala nee tayi monika nawa nohayi kala ya yogoka.

Uuna omuntu a pumbwa oku ka talela po koshilongo shimwe, okwa pumbwa oku tseya kutya aantu ohaya longitha iimaliwa yini opo a ka shendje iimaliwa yomoshilongo she, eyi fale kiimaliwa yokoshilongo hoka ta yi.

Ombaanga yo-Nedbank, ota yi pandula omundohotola Netumbo Nandi-Ndaitwah, oshoka oye aningi omuleli gwoshilongo gwotango gwomukulukadhi moshilongo shaNamibia.

Ombaanga yaNedbank otayi pandula nokuyambidhidha omulandithi gokapana dhingi mo2024 oye mu yambidhidha noshimaliwa shontumba opo iikwathele.

Oshilongo shetu sha Namibia nasho oshina iimaliwa mbyono hakukala kwa thanekwa aaleli yoshilongo . Monamibia namo omuna iimaliwa yili pomaludhi gaali. Puna iikukutu po pena mbyoka yomafo.

Iimaliwa oyo iinima mbyono hayi kandula po omaupyakadhi ogendji nohayi longithwa okulanda iizalomwa nosho iikulya ohayi longithwa wo okufuta iipangelo noosikola.

Moositola dhimwe ohamu adhika iinima ngaashi oongaku, omapaya, oondjatha noondjato woo ndhono dha longwa miipa ngaashi yoombwa dhomomeya niinamwenyo yimwe mbyoka yi na iipa iikutu.

Aantu mbono haya longo moombaanga, opo yi igamane komapuko, ohaya longitha uushina, oku yalula iimaliwa. Uushina mbono ohawu endelele, nohawu gandja omayakulo geli mondjila.

Konyala paife kehe ondoolopa oyina oositola. Moositola ohamu adhika iinima yomaludhi ogendji. Mono hamu adhika omambo iinima ayihe mbyono hayi longithwa mosikola. Iikulya nosho woo iikutu.

Ehangano lyombaanga ya Venduka nalyo ohali kwathele noku hwahwameka omaudhano noshowo iituthi ya yoolokathana ohali gandja oshimaliwa shondando yili pombanda lela no hali gandja woo omukuli.

Omuntu shampa tayi kiilongo yo puushinda aka talelapo okwapumbwa okushendja iimaliwa yomoshilongo she eyi tule miimaliwa yokoshilongo hoka tayi opo a vule oku ke yi longitha koshilongo hoka tayi.

Ehumokomeho olye tu etela omauwanawa ogendji mono noositola dha hedha popepi moondoolopa dhetu. Moositola ohamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi iiyata, iikutu noshowo iikulya.

Ombaanga yaBank Windhoek yimwe yomoombanga ndhoka hadhi hwahwameke nokukutha ombinga momaudhano ogendji. Ohadhi gandja wo komusindani oombandi, omakopi noshowo uuhema.

Iimaliwa oya yoolokathana. Aano uuna omuntu tazi moshilongo she, tayi koshilongo shilwe, okwa pumbwa okushendja iimaliwa ye pombaanga, opo apewe iimaliwa yokoshilongo hwiyaka tayi, ye awape okuyi longitha.

Aanongo oyendji ohaya ningi iipundi , iitaafula noshowoo oosikopa miipilangi mbyono ya za komiti . Ohaye yi landitha po, opo yi imonene mo iimaliwa.

Iimaliwa oya yoolokathana shiikwatelela kiilongo. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kwaambyoka yokoshilongo oshikwawo. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha yoolokathana ngaashi iikutu, iikulya nayilwe ya gwedhwa po.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji hamu adhika iikulya, nadhimwe ohamu adhika iikutu. Aantu ohayayi komahala huka opo yeki ilandele oompumbwe dhawo dhakehe esiku.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa opo yaa ha tete po omiti .Oshoka oonkulungu momiti ohadhi kitha mo iipilangi mbyoka haya longitha oku eta po iipundi, iitaafula osho woo oosikopa.

Ombaanga yo NET Bank nayo ohayi kutha ombinga momathigathano ngaashi gokumatuka. Ano otayi tseyitha ngeyi kutya omumatuki ngoka teke shi enditha nawa otaka pewa oombandi, okahema noodola Eyovi nomathele gatano.

Aantu yamwe oya ya kooskola dhoku teleka, nohaya ningi ne omathigathano gokuteleka, opo yasindane oshimaliwa oshinene. Aantu mbano ohaya teleke iikulya iiwanawa, nohayi kala tayi monika nawa, nohaya isindanene iimaliwa yawo.

Momagumbo gaa zeko nenge moombelewa, ohamu kala muna iipundi niitafula yili melandulathano notayi monika nawa, hono haya kuutumba, opo ya kundathane, yo ya vululukwe po wo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yayooloka kiilongo iikwawo. Iimaliwa yimwe oya longwa momafo nayimwe iikukutu. iimaliwa ngaashi oondola omilingo ntano, oondola ethele noondola omilongo mbali, iimaliwa mbyoka ya longwa momafo.

Moondoolopa dhetu ngashingeyi namo ohamu adhika woo oositola mono hamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana nenge iikulya, iikutu, nayilwe oyindji ya gwedhwapo.

Ombaanga yaNedbank yimwe yomomahangano ngoka haga kwathele nokuyambula po omathigathano ano omaudhano, ohayi gandja ne uuhema osho wo iimaliwa kaasindani dhingi.

Ombaanga yaBank Windhoek nayo ohayi vulu oku kutha ombinga noku wayimina omaudhano, mono omusindani ha gandja oshimaliwa, oombandi, uumbilya nayilwe ya gwedhwa po.

Ngaashi ngeyi, oositola odhili moondoolopa dhopopepi, ano uuna omuntu ahala oshinima, oha yi mondoolopa ndjono yili popepi naye ete kiilandela oopumbwe dhe. Oha mu adhika nee: iikulya, iikutu, nosho tuu.

Mopaife oositola odhili popepi nuuna omuntu apumbwa sha ohayi moondolopa ndjoka yili popepi opo akalande iinima ye. Moositola ohamu adhika iinima oyindji yayolokathana mono hamu adhika iikulya niikunwa nosho woo iizalomwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Ko kehe konyala iimaliwa oyili pamaludhi gaali, pena mbyono yomafo naambyono iikukutu. Iimaliwa ayihe mbino ohayi longo owala iilonga yafaathana ano oku kandulapo omaupyakadhi.

Kehe gumwe nomagano goye ngoka wapewa okuza peshito. Aantu yamwe oyena omagano gomoonyala ano haya vulu okuninga iipundi niitaafula okuza miiti noshowo miilapi .

Oshilongo shetu shaNamibia, nasho oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa mbino oyi li pamaludhi gaali, pe na iimaliwa iikukutu, noshowo yomafo. Kiimaliwa huno olundji ohaku kala kwa thaanekwa aaleli yoshilongo.

Kehe gumwe okwa shitwa nomagano ge egapewa ku Ngulungulu, Ano aantu yamwe oyapewa omagano goku pangela iipundi niitaafula okuza miipilangi mbyono ya kuthwa komiti.

Momagumbo gopa shinanena, osho wo moombelewa, ohamukala muna iitafula niipundi iiwanawa yili melandulathano, opo ya kuutumbeko yavule oku kundathana.

Ombaanga yotango yopashigwana pamwe nehangano lyoNamibia wildlife resources oyagandja N$20 000 kehangano lyaSustainable Development Awards.

Ombaanga yaStandard bank otayi pandula kaakuthimbinga mboka yeshi pondola ngaashi Risto Elago eshi pondola noondola omayovi omulongo. Priskila Wilbard ,eshi pondola noondola omayovi gatano. Abelt Jansen omayovi gaali otaati ihe oya pandula.

Ombaanga yaStandard Bank yimwe yomombaanga ndhoka dhatseyika nawa moshilongo shetu shaNamibia. Ombaanga ndjika ohayo tseyithile aakwashigwana kutya ngele owapumbwa oshimaliwa sheendelela, otovulu okukalya omukuli shampa ashike togu shunitha pethimbo.

Omahala gomalandithilo ogeya moondoolopa dhili popepi. Omuntu ngele ahala sha ohayi mondoolopa ndjoka yili popepi naye etayi mostola moka eta landa iinima ye. Moostola ohamu adhika iikulya noshowo iizalomwa.

Moondoolopa dhopopepi namo ohamu monika oositola. Mono hamu adhika iinima oyindji tayi landithwa ngaashi iizalomwa, iikulya nayilwe ya gwedhwa po mbyoka omuntu hakale a pumbwa kehe esiku.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhakehe esiku. Ano aantu oyendji ohaye yi longitha okulanda iikulya nosho okulanda iizalomwa nayamwe ohaya futu iipangelo noosikola dhuunona wawo.

Uuna omuntu ahala okuka talelapo koshilongo shimwe okwa pumbwa oku tseya kutya oshilongo hoka tayayi ohaya longitha iimaliwa yini, nokwa pumbwa okushendja iimaliwa ye yomoshilongo she eyi tule kiimaliwa yokoshilongo hwiya tayi opo avule oku ikwathela nayo.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa opo kaya tetepo omiti ihe inaya kunapo dhimwe. Shino ohashi ningilwa oshoka momiti dhimwe ohamu vulu okuhongwa iinima ya yoolokathana, mono hamu hongwa uumbamba woku iyogela koonyala noshowo iipundi.

Iimaliwa ohayi longithwa oku kandulapo omaupyakadhi ogendji ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa noshowo okufuta oosikola niipangelo.

Iilongo oyina iiimaliwa yayoolokathana. Uuna omuntu ahala okukatalelapo koshilongo shimwe , okwa pumbwa okutseya kutya oshilongo shoka ohashi longitha iimaliwa yini noyina ondjundo yithike peni, ano okwapumbwa okushendja iimaliwa.

Iilonga kehe oyi na iimaliwa yayoolokathana . Iilonga yimwe ohayi longitha oondola nayimwe ohayi longitha oo'Euro . Nande oongawo iimaliwa mbino ohayi longo shafaathana oku kandalapo omaupyakadhi .

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha ofanditha ndjono yo Radio yomuntu noshowo embako ndono kwali lina oondola omayovi omulongo nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, payife otali yangatwapo koondola omayovi omulongo omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi

Kehe gumwe okushi nkene ha inyangele. Omahala gamwe oge lipo gokulanditha ano oomeme nootate, oha yayi komahala wuno opo ya ka landithe iinima yawo, ngaashi omayapula, omalemune, omabanana nayilwe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile kutya ngele owalanda iinima mostola yaNictus otayi ku fala kegumbo nodheenditho shoshali.

Uuna omuntu wuli mefudho owu hole hoka talela po kiilongo yimwe yopuushiinda. Ano manga inooya koshilongo hono owa pumbwa okushendja iimaliwa yoye yomoshilongo sheni toyi shendjele kiimaliwa yokoshilongo hoka toyi, oho shi ningi nee toyi kombaanga.

Ombaanga yaBank Windhoek, nayo ohayi kutha ombinga momaudhano ogendji, mono hayi gandja iimaliwa, nenge uumbindja kwaamboka taya kasindana. Ombaanga ndjino ombwaanawa okulongitha, nohayi gandja wo omikuli.

Ombaanga yaBank Windhoek oya nyanyukwa nota yi pandula omusindani dhingi, ngono gwedhina Henda Marais, sho a sindana oodola omayovi gaali moshitayi shawo shaBank Windhoek.

Omasiku sho gali omilongo ndatu, omwedhi omutihamano, omvula omayovi gaali nomilongombali nantano, ombaanga yoStandard Bank okwali ya pe ehangano lyoSBN Hockey Development Programme oshimaliwa shili pombanda leela opo yi ikwathele.

Aantu oyendji oyena omailonga oshoka oyahala ondjambi komusilo gwomwedhi. Iimaliwa mbyono haya pewa, ohayeyi longitha okulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku, ngaashi iikulya, iikutu, nayilwe mbyoka yapumbwa.

Uuna aantu yapumbwa iimaliwa ohaayi koompungulilo hono kombaanga oko yaka konge iimaliwa yawo. Ohaya pewa nee iimaliwa etaye kiilandela shoka yapumbwa kutya iikulya iikutu nayilwe.

Kehegumwe nuunongo we ewu pewa kuKalunga. Aantu yamwe oya pewa omagano gokweeta po iinima taya longitha iipilangi mbyoka yaza komiti. Oku eta po iitaafula, iipundi nosho woo osikopa, ohaya vulu oku dhilanditha po e tayi monene oshimaliwa.

Aantu mbono haya longo moombaanga oya ningilwa oshipu okuyalula iimaliwa oshoka opena uushina mboka hawu yalula iimaliwa nande oyi kale oyindji ohawu gandja omayamukulo geli mondjila no ihawu kwata ethimbo ele.

Ombaanga yotango yopashigwana, nayo ohayi kutha wo ombinga nokuhwahwameka omaudhano ga yoolokathana. Kutya nee uudhano womokambamba, nenge uudhano wetanga wokoompadhi. Ano ohayi gandja ne oshimaliwa kaasindani, nosho wo uumbindja.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa opo kaaya tete po iimeno, oshoka aanongo oyendji miimeno otaya vulu oku longa mo iinima oyindji, ngaashi iipundi, iitaafula, oosikopa niinima yilwe mbyoka hayi opaleke moondunda, haku kala kwa tulwa nande iimeno.

Kehe gumwe okuna omagano ge ngono apewa kupamba . Aantu yamwe oya pewa uunongo womoonyala ano taya vulu okuninga iipundi , iitaafula, oosikopa nayilwe yagwedha po taya longitha iiti oshowo omafulafula niikwawo opo ye etepo iinima.

Ombaanga yotango yopashigwana, otayi tseyithile mboka hayeyi longitha kutya, opo wu vule okukala topungula oshimaliwa shoye nawa, owa pumbwa wu kale ho tegelele.

Momagumbo gaazeko, moondunda dhawo dhokuuhala nenge dhokuthuwa po, ohamu kala tamu monika nawa muna iipundi yili melandulathano yalongwa miiti mbyono hakutiwa omatyofa.

Momasiku sho ga li 30.06.2025 ehangano lyaStandard Bank opwamwe noSBN Legal & Governance okwa li ya gandja oshimaliwa shooN$ 400 0000

Iilongo oyina iimaliwa yayoolokathana. Iilongo yimwe ngaashi oshilongo shetu ohatu longitha oodola, yimwe ohaya longitha ooranda niilongo yimwe ohaya longitha ooEuro.

Ombaanga yaBank windhoek nayo ohayi kutha ombinga momawudhano ngaashi ngono gokatanga kokoompadhi ,otayi pandula noku hwahwameka noshimaliwa shoondola omathele omayovi gaali ngono yagandja momasiku gaheyali omwedhi omutitano 2024.

Aantu yamwe ohaazi kiilongo yimwe yuuka kiilongo yilwe opo ya ka lande iinima yawo yeye ya landithe koshilongo shawo ohaa kala nee ya tala kutya oondando yoshinima shoka koshilongo hwiya oyili ngiini opo yeye ya gwedhe ko shoka taya mono koshilongo shawo.

Mondunda yoku gondjela ohamu kala tamu monika nawa oshoka ohamu kala iitaafula niipundi yili melandulathano. Oyindji ohayi kala ya longwa nuunongo nonuunkulungu miipilangi.

Moshilongo omuna momahangano ngono haga landitha oothewa nomagadhi. Opena wo oositola mono haga landithilwa . Uuna wapumbwa oothewa nomagadhi gomahangano ohoyi owala mehala mono haya landithile eto gandja oshimaliwa ngweye eto pewa wo shoka wapumbwa .

Ngele owa pumbwa osheelelwa shi na ombiliha, wa kumbwa osheelelwa sha yela nawa na oshi na uundjolowele tondokela moHoodMart oye na osheelelwa shi na ombiliha.

Mongashingeyi momagumbo gopashinanena moondunda dhokuuhala, omu na iitaafula niipundi noshowo oosikopa dhi li melandulathano notadhi monika nawa. Olundji ohadhi kala dha ningwa miiti.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo ehangano ndyono hali gandja nohali tsilikile aantu oshimaliwa. Ohali vulu wo oku gandja omukuli kwaangoka tavulu oku galula shoka a pewa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yayooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Iimaliwa ohayi longithwa okukandulapo omawupyakadhi osho wo okulanda oompumbwe dha kehe esiku ngaashi, okulanda iikulya nokulanda iizalomwa.

Oshilongo keshe oshina iimaliwa yasho yayooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Iimaliwa oyalongwa pomaludhi gaali opena yimwe yomafo nayimwe iikukutu iimaliwa mbino ohayi longo shafaathana okukandulapo omaupyakadhi.

Kehe gumwe okushi nkene hi imonene shomondjato. Aantu aantu yamwe oyena uunongo woku honga iitafula, iipundi oshowo uuskopa miiti.

Ombanga yaStandard Bank olyo ehangano limwe lya tseyika nawa lyoku pungula iimaliwa nokugandja oshimaliwa. Ehangano ndino olyasimanekwa unene, oshoka ohali vulu oku gandja omukuli kwaangoka ahala ekwatho.

Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe nosho wo oku kandula po omaupyakadhi. Ohayi longithwa nee oku landa iikulya, oku landa iizalomwa noshowo okufuta oosikola niipangelo.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji. Ohamu adhika woo iikunwa, opu na wo iikunwa mbyoka yiikolitha. Aantu ngele ya sa omanota gawo nenge ye enda oondjila dhawo oonde ohaya yi moositola e taya landa iikunwa yawo, opo yi ikuthe enota.

Mositola ohamu adhika iipumbiwa oyindji ya yoolokathana, dhimwe ohadhi landitha iizalomwa, nadhimwe ohadhi landitha iikulya moka mwa kwatelwa iiyaha mumwe noombiga. Iinima mbika ohayi adhika kombiliha lela.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile kutya tondoka wuka lande eshina lyoye lyoSamsung lyoo kg 8 ndyoka hali longo komeho. Okwali lina $8799 otali yangatwapo $7999.

Ositola ehala mono hamu landithwa iinima oyindji dhimwe ohamu kala tamu landithwa iikulya ngaashi omayapela, omambanana , omalemune , uuna wamundesha nosho tuu.

Nonena aantu otaya kumagidhwa, opo yaaha tete po omiti, inaaya tsika po omiti dhimwe, oshoka omiti odhina iilonga oyindji. Ohamu vulu oku hongwa iipilangi mbyono hayi longithwa iinima oyindji. Omiti nadho wo ohadhi e ta omizile.

Uuna wa hala oku ka talela po koshilongo shimwe sho puushinda to zi moshilongo sheni, owa pumbwa okutseya kutya iimaliwa mbyono oyina ondando yi thike peni. Owa pumbwa okulundulula iimaliwa yokoshilongo sheni wuyi tule miimaliwa yokoshilongo hoka toyi.

Oostola ehala ndjono hamu adhika iipumbiwa oyindji mudhimwe ohamu adhika iikulya nomudhimwe ohamu adhika iikutu. Iikulya mbino ohayi kala yi na uundjolowele oshoka ohayi kala ya yela inayi dhengwa nande okontsi.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho yo iimaliwa oya yooloka kiikwawo. Opu na yimwe ya longwa yomafo, po opu na yimwe iikukutu nande ongawo iimaliwa ohayi longo sha faathana. Okukandula po omaupyakadhi, okulanda iikulya noshowo iizalomwa.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa opo kaaya tete po omiti inaya tsika po dhimwe. Omiti ohamu vulu okuhongwa iipilangi mbyono hayi ningi iipundi, iitaafula noosikopa mono aantu haya kaleke iinima yawo opo yaa kulupe.

Aantu yamwe oye na omagano okuza keshito, taya vulu oku ninga iitaafula niipundi taya longitha oonyala dhawo niipilangi mbyono yaza komiti.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yoolokathana, iimaliwa yimwe ohayi kala yaningwa moombapila nayimwe ohayi kala iikukutu. Iimaliwa nande oya yoolokathana ohayi longo shafaathana okukandula po omaupyakadhi nokulanda oompumbwe dhakehe esiku.

Iimaliwa oya longwa ya yooloka shi ikwatelela moshilongo moka ya longwa. Ano ohayi kala nee yi li pomaludhi ge li gaali pu na yimwe iikukutu nayimwe yomafo. Kiimaliwa yomafo olundji ohaku kala kwathanekwa aakondjelimanguluko nenge ano aaleli yoshilongo.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji ngaashi iikulya noshowoo iikunwa. Aantu yamwe ohaya yi moositola opo yaka lande iikunwa yawo yiikuthe enota.

Momahala gomalandithilo oto adha mo oompumbwe odhindji dha yoolokathana kutya iikutu iikulya na yilwe yagwedhwa po. Ngele wapumbwa oshinima omuntu ohayi kositola e ta gandja oshimaliwa eta pewa shoka apumbwa.

Ngele owuna shi wapumbwa kutya ne oshikulya, nenge oshizalomwa, nenge iitafula niipundi moositola oonene ohayi adhikamo noyina ombiliha.

Pakushitwa kehe gumwe okuna omagano ge, ano aantu yamwe oya shitwa yena uunkulungu woku ninga iitafuula niipundi yomatyofa taya longitha iilapi, omafulafula noshowo iipilangi. Iinima mbino ohaya vulu okuyi landitha po e taya imonene oshimaliwa.

Ositola olyo ehala mono ho adha iinima oyindji ya yoolokathana. Oositola dhimwe ohadhi landitha iizalomwa kutya nee oyo mukulupe nenge yuunona. Iizalomwa mbino ohayi kala yi li kombiliha lela.

Iilongo niilongo oyina iimaliwa yayoolokathana Namibia naye okuna iimaliwa yaye yayooloka kiimaliwa iikwawo. Iimaliwa oya longwa pamaludhi gayoolokathana opena iimaliwa ndyoka yalongwa momafo nayimwe yalongwa iikukutu.

Oositola odho ehala ndoka hamu adhika oompumbwe dhaantu odhindji. Moositola dhimwe omuna iikutu no showo oondjato, iinima mbino ohayi kala ya longwa moshipa nenge moshiyata shakola. Olundji ohadhi eta oompito dhiilonga oshoka ohamu kala mwa kutwa aantu mboka taya longo mo.

Oshimaliwa oshipu okumona shampa owala tovulu okwiilongelasha. Aantu yamwe ohaya meneka tayayi kiilonga opo yi imonene ondjambi yayo. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe dhakehe siku okulanda iikulya noshowo iizalomwa.

Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda oompumbwe dha kehe esiku nohashi longithwa wo okukandula po omaupyakadhi. Ohashi longithwa okulanda iizalomwa nosho tuu.

Oositola olyo ehala mono to adha mo oompumbwe dha kehe esiku. Ohadhi eta wo oompito dhiilonga oshoka ohamu kutwa aaniilonga mbono taya kwathele aantu noshowo taya longo pomashina.

Oshilongo keshe oshina iimaliwa yasho yayooloka kiimaliwa yokoshilongo oshikwawo. Iimaliwa ayishe konyala ohayi longo shafaathana okukandulapo omaupyakadhi, okufuta oosikola niipangelo osho woo okulanda iikulya niizalomwa.

Mongaashingeyi momagumbo gopashinanena omuna oondunda ndhono dhokuuhala nenge dhoku gondja. Moondunda muno ohamu kala muna iitaafula niipundi tayi monika nawa noyoopala noyili melandulathano. Olundji ohayi kala ya ningwa miipilangi.

Mongaashingeyi momagumbo gopashinanena moondunda dho ku uhala oha mu kala tamu monika nawa, oshoka omu na iitafula niipundi yi li nawa melandulathano. Ohayi kala ya ningwa miiti nomiipilangi wo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yayooloka kiilongo iikwawo. Iimaliwa oyili pomaludhi gayoolokathana, opuna iimaliwa yomafo po opuna iimaliwa iikukutu. Iimaliwa ayihe ohayi longithwa okukandula po omaupyakadhi yo ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhomegumbo.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa opo yaa tete po omiti oshoka omiti ohadhi eta ombepo ombwanawa nomizile wo. Aantu yamwe ohaya longo wo iipundi niitaafula miipilangi mbyoka hayi kuthwa komiti. Iitaafula niipundi mbyono ohayi vulu oku landithwa po ndele omuntu eto imonene oshimaliwa.

Ombanga yaBank Windhoek otayi mu tseyithile kutya oyi na iitayi pomahala ga yooloka ngaashi moTsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahawo, Okahandja, Capricorn, Oshakati North no Oshakati Santorini Service.

Uuna omuntu a hala okukala oku ka talela po kiilongo yimwe ta zi moshilongo she okwa pumbwa okushendja iimaliwa yoshilongo shawo e yi tule miimaliwa yoshilongo shiyaka ta yi. Ohashi ningwa opo a vule oku ka ilandela sha koshilongo hwiyaka ta yi.

Pakushitwa kehe gumwe okwa pewa omagano ge, yamwe oya pewa uunkulungu wokuninga iipundi nosho wo iitafula taya longitha oonyala dhawo moka haya longitha iipilangi mbyoka ya za komiti.

Momahala gokuuhala ohamu kala muna iitaafula niipundi yili melandulathano notayi monika nawa. Ohayi kala nee olundji ya longwa miiti.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Iimaliwa yimwe ohayi kala yomafo nayimwe ohayi kala iikukutu. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe, okufuta ooskola niipangelo oshowo oku landa iikulya.

Oositola olyo ehala mono twaadha iinima oyindji ya yoolokathana. Moositola dhimwe otwaadha mo iikulya niikunwa nadhimwe otwaadha mo uumate niiyata. Oositola ndhino ohadhi kala tadhi monika nawa omolwa iinima mboka yili mo iiwanawa.

Mongaashingeyi momagumbo gopashinanena moondunda dhokuuhala ohamu kala muna iitaafula niipundi yili melandulathano. Olundji iitaafula niipundi mbino ohayi kala ya ningwa miiti.

Kehe gumwe okwa pewa omagano ge peshito ano aantu yamwe oya pewa uunongo wokulongitha oonyala dhawo yene taya longitha iipilangi, iilapi noshowo omafulafula opo ye etepo iitafula niipundi iiwanawa notayi hokitha.

Mongashingeyi momahala gokugondja ohamu kala muna iipundi niitafula yili melandulathano yapakelwa nawa nolundji iitafula mbika niipundi ohayi kala yaningwa miiti.

Mongaashingeyi moonduda dhopashinanena omu na iipundi niitafula mbyono ya longwa koonkulungu ye yi longa miiti. Oha mu kala nee ta mu monika nawa nomoopala

Momiti ohaku zi owala iipilangi tayi ningi oosikopa, iipundi noshowo iitaafula aanongo ohaya vulu woo okuninga mo uunima uuwanawa mono taya vulu okutsilika ko iimeno yawo. Iimeno mbino hayi ningi woo oondunda dhi kale tadhi monika nawa.

Moositola ohamu adhika iipumbiwa oyindji, oositola dhimwe nkene dhilipo ohadhi landitha owala iikutu nenge nenge iiyata. Aantu ngele yapumbwa iizalomwa ohaya yi nee koositola hoka etaya gandja oshimaliwa ye tapewa ne shoka endela.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yoolokathana. Uuna omuntu taka talela po koshilongo shimwe, oha lundulula iimaliwa yokoshilongo she eyi fale kiimaliwa yokoshilongo hwiyaka ta yi. Oheshi ningi nduno opo a vule okwiikwathela koshilongo hwiyaka tayi.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali. Opena iimaliwa yalongwa momafo nayimwe iikukutu. Iimaliwa mbino ayihe ohayi longo sha faathana okukandula po omaupyakadhi nokulanda oompumbwe dha kehe siku noshowo okufuta oosikola niipangelo.

Namibia nasho oshilongo shina iimaliwa yasho, ya yooloka kiimaliwa yiilongo yilwe. Iimaliwa yoshilongo shetu olwindji ohayi kala ya thanekwa aaleli yoshilongo shetu.

Iimaliwa oyo iinima mbyono hayi longithwa oku landa oompumbwe odhindji oshowo oku kandulapo oomautsakadhi. Ohayi longithwa oku landa iikulya, oku futa oosikola niipangelo oshowo oku landa iizalomwa.

Iimaliwa oya yoolokathana shiikwatelela moshilongo moka yili ano yimwe ohayi kala ya longwa momafo nayimwe iikukutu. Iimaliwa ayihe ohayi longithwa okukandulapo omaupyakadhi noshowo okulanda oompumbwe dha kehe esiku .

Oshilongo shetu Namibia nasho oshina wo iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa iikwawo yiilongo yilwe. Oshina iimaliwa yili pamaludhi gaali, yimwe oyo mafo na yimwe iikukutu. Olundji kiimaliwa yomafo oha ku kala kwa thaanekwa aaleli yoshilongo.

Momagumbo gamwe, ohamu kala mwoopala. Olundji, aantu ohaya kala momahala gawo gokugondjela ya tula mo iitaafula niipundi mbyono ya ningwa miipilangi, ohayi kala nee tayi monika nawa.

Opena omiti dhimwe ndono ha dhi koko, eta dhi kala ominene, odhi na iitayi nomakota omanene. Miitayi mono, oha mu ningwa iipiĺangi, mbyono ha yi longithwa okunduluka po iinima oyindji. Oha mu vulu woo okulongwa uutemba wokwii yogela koonyala.

Ombaanga yoNedbank, nonena otayi tutsu omukumo kutsha, inopumbwa okulombwela omuntu onomola yoye ndjoka hopatululitha nayo ombaanga yoye, nosho woo onomolo yokakalatakoye. Uuyelele owundji, dhengela ko 0819592222.

Ombanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile kutya Nictus ngele owalanda mo iinima N$5000 oteyi ku fala nooshenditho oshali.

Ostola olyo ehala mono to adha iimina oyindji tayi landithwa. Moostola dhimwe ohamu landitha iikunwa nosho wo iikulya na dhimwe ohamu landithwa iikutu. Ano omuntu ngele okwa sa ondjala nenge a sa enota ,ohayi mostola e ta gandja oshimaliwa ye e ta kutha shoka a endela.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa yaaha tete po omiti inaya tsika po omiti dhimwe oshoka, komiti ohakuzi iipilangi mbyono hayi longithwa iinima oyindji ngaashi okuninga iitaafula, oosikopa noshowo iipundi. Iinima mbino ohayi landithwa po aantu e taya imonene iimaliwa.

Moositola ohamu adhika oompumbwe odhindji. Ohamu vulu woo okwaadhika omagadhi gokugwaya niinima yilwe. Uuna omuntu ahala omagadhj gokugwaya ohayi mositola eta gandja oshimaliwa ye ta kutha shoka a pumbwa.

Uuna wa hala oku ka talela po komahala gamwe gontumba ge li kiilongo ya yooloka to zi mishilongo sheni, owa pumbwa oku shendja iimaliwa yoshilongo sheni wu yi fale kiimaliwa yoshilongo hoka toyi. Oho shi ningi nee opo wu tseye kutya owa pumbwa okuya niingapi na opo wu vule oku landa sha koshilongo hoka toyi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yooloka ,iimaliwa oyili pamaludhi gaali pena yomafo yimwe iikukutu olundji kiimaliwa ohaku kala kwa thaanekwa aaleli yoshilongo

Iimaliw aoyi li pamaludhi ga yoolokathana. Opu na iimaliwa yimwe ya longwa momafo nayimwe iikukutu. Olundji kiimaliwa mbyoka yomafo ohaku kala kwa thanekwa aaleli yoshilongo. Iimaliwa mbino ayihe ohayi longo sha faathana.

Oahilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa Iikwawo . Iimaliwa oyili pomikalo dhili mbali .opuna mbyono yalongwa omafo nayimwe iikukutu

Iimaliwa oya longwa pomikalo dhi li mbali opu na iimaliwa yimwe iikukutu nayimwe yomafo. Iimaliwa ayihe mbino ohayi longo sha faathana okukandula po oompumbwe oshowo okufuta oosikola niipangelo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yoolokathana, moompito dhimwe imaliwa oya longwa yili pamaludhi gaali, yimwe oya longwa yomafo, nayimwe iikukutu. Iimaliwa ayihe ohayi longo sha faathana, oku kandula po omaupyakadhi.

Ngele toka talela po oshilongo shilwe kaashishi moshilongo sheni ohoyi nee kombaanga eto ka shendja iimaliwa yoshilongo sheni wuyi tule kiimaliwa yokoshilongo hoka toyi. Ohashi ningwa ngeyi opo wuvule okukiilandela sha koshilongo hwiyaka toyi.

Ombaanga yaNedbank yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi adhika moNamibia ngaashi ombaanga yotango yopashigwana hayi ithanwa FNB, oBank Windhoek noonkwa wo. Nedbank naye oha gandja wo omukuli ye oha kutha wo ombiga momathigathano.

Olundji aantu ohaya kunkililwa opo ya tete po omiti, oshoka omiti ohadhi eta ombepo ombwaanawa yokufudha, dho ohadhi gandja wo omizile dhokugondjwa. Aantu yamwe ohaya ningi mo iitaafula osho wo iipundi mbyono hayi vulu okulandithwa po, eta ya imonene oshimaliwa.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana. Moositola dhimwe oto adha tamu landithwa iizalomwa nadhimwe otamu landithwa iikulya, ohayi kala nee ya yela noyina uundjolowele.

Aluhe aantu ohaya kumagidhwa opo yaa tete po omiti inaya tsika po omikwao. Omiti dhimwe ohadhi koko, eta dhi ningi ominene dho omile, tadhi vulu oku ningithwa noku kuthwa iitayi mbyono tayi vulu oku ninga iipundi niitaafula. Iinima mbino ohayi vulu oku landithwa po nde omuntu ti imonene oshimaliwa.

Iimaliwa ohayi longwa pamaludhi ga yoolokathana. Opena mbyono ya longwa mo mafo, po opuna mbyono iikukutu. Ayihe ohayi longithwa oku kandulapo omaupyakadhi, okulanda oompumbwe dho megumbo dha kehe esiku no showo oku futa iipangelo noosikola.

Ombaanga yotango yoshigwana otayi ku tseyithile kutya matukila po Nictus opuna eshina lyokuyoga iiyaha kwali lina oondola omayovi ga hetatu omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi paife otali yangatwapo komayovi ga heyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oositola ehala mono hamu adhika ipumbiwa oyindji, ano mudhimwe oto adha tamu landithwa oombiga noshowo iiyaha. Uuna omuntu a hala oshinima ohayi nee kositola ye ta gandja oshimaliwa ye tapewa shoka a pumbwa. Iinima ngaashi yomoositola ohayi kala ya kola.

Kehe gumwe nuunkulungu woye, oshowo nankene to mono shomondjato. aantu yamwe ohaya ningi iitaafula niipundi iiwanawa notayi nana aantu opo ye ye ya lande, omuntu i imonene oshimaliwa.

Mongashingeyi momagumbo gopashinanena moondunda dhawo dhoku uhala , omu na iipundi niitaafula tayi monika nawa mbyono olundji hayi kala ya longwa miiti. Uuna aanongontu ya longo iipundi mbino niitaafula ohaye yi landitha po kwaamboka ye yi pumbwa yo taya pewa iimaliwa.

Mongaashingeyi momagumbo gopashinanena, moondundaa dhokuuhala ohamukala muna iitaafula niipundi tayi monika nawa noyili melandulathano nolundji ohayikala yaningwa miiti.

Olundji aantu ohaya kala taya kumagidhwa opo kaya tetepo omiti kayishi owala molwa iiyimati nombepo ombwanawa nomuzile yamwe ohaya ningile omolwa uunkulungu mboka aantu ya pewa haya vulu okuninga iitafula niipundi taya longitha iipilangi mbyono yaza komiti.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dha tseyika nawa moshilongo nohayi longithwa kaantu oyendji. Ombaanga ndjino ohayi vulu woo oku gandja omukuli nohayi vulu woo oku kwathela aanangeshefa oyendji. Coo

Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yooloka kiimaliwa yokoshilongo oshikwawo. Olundji iimaliwa oyili pamaludhi ga yoolokathana, puna iimaliwa mbyono yomafo, po opuna iimaliwa mbyono iikukutu, nande oongawo, iimaliwa ohayi longo sha faathana.

Aantu shampa ya loloka ohaya ka thuwapo ano ohaya ka lala pombete opo ya kothe, olundji oombete ohadhi kala dha ningwa niipilangi ohadhi kala dhili moondunda dhoku lala tadhi monika nawa.

Landa eshina lyoye lyokuyonga ndyoka hali longo komeho nombaanga yoye yotango yopashingwana, eshina olyali lyina N$8 799 payife otali ya gatwapo ko N$7 999.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Kehe oshilongo niimaliwa yasho, iimaliwa inayi faathana. Opu na yimwe ya longwa momafo nayimwe omiikukutu. Nande oongawo iimaliwa ohayi longo sha faathana oku kandula po omaupyakadhi.

Aantu oyena iipewa ya yoolokathana yamwe oyena iipewa yokuninga iinima taa longitha oonyala dhawo ohaya ningi nee iitafula oshowo iipundi taa longitha iipilangi, omafulafula noshowo iilapi.

Iimaliwa oyo mbyono aantu haya longele ngele taya meneka momagumbo yaye kiilonga opo yiimonene ondjambi. Olundji iimaliwa ohayi kala ya longwa pamaludhi ga yoolokathana puna yomafo po opuna iikutu ashike iimaliwa ayihe ohayi longo ya faathana.

Ngele oto kongo eshina lyoku kosha opuna eshina lyo SAMSUNG lyoo kilogarama 8, ndono ha li longo komeho, kwa li lyina N$ 8,799 paife oli na N$ 7.999.

Omiiti dhimwe ohadhikoko etadhi ningi ominene ,dhina iitayi noshowo omakota omanene .Miitayi yadho muno nomomakota ohamu hongwa uutemba wokwiiyogela koonyala .

Oositola odha eta oompito dhiilonga oshoka omwa kutwa aantu mbono taya opalekemo, naambono taya longo pomashina. Omuntu ngele a pumbwa sha ohayi mositola e ta gandja oshimaliwa ye ta kutha shoka a endela.

Iimaliwa oyi li pomaludhi ga yoolokathana. Opena iimaliwa yimwe yomafo, po opena iikukutu. Olundji kiimaliwa yomafo oha ku kala kwa thaanekwa aaleli yoshilongo.

Ositola ehala mono hamu landithw aiinima oyindji ya yoolokathana, to vulu oku adha mo iikutu noshowo iikulya. Uuna omuntu a hala oompumbwe dhe ohayi mositola e ta ilandele mo shoka a pumbwa.

Mongashi ngeyi momagumbo gopashinanena mondunda dhokuhala oha mukala muna iipundi niitafula yili melandulathano , iipundi mbino olundji ohayikala yaningwa mipilangi.

Monamibia omuna oombanga odhindji ndhono dhi shiwike kukuhe gumwe ngaashi ombaanga yotango yopashigwana, ombaanga yaVenduka oshowo Standard Bank. Ombaanga ya standard nayo ohayi yakula aantu momukalo omuwanawa ,oha gandja woo omukuli.

Ngele owahala okukatalela po oshili shilwe tozi moshilongo sheni, owapumbwa okutseya kutya koshilongo hoka toyi ohaya longitha iimaliwa yatya ngiini noyina ongushu yithike peni. Opo wuye wukashendje iimaliwa yoye wuyi tule yokoshilongo hwiyaka toyi.

Mongashingeyi momagumbo gopashinanena, moondunda dhoku uhala nenge dhoku gondja, ohamu adhika iipundi niitafula tayi monika nawa na oyili melandulathano. Ohashi ningwa ngeyi opo ehala likale tali monika nawa.

Opena omahala mono hamu landithilwa iinima yayoolokathana haku tiwa oositola, oositola oto adha mo iizalomwa iiwanawa na oyina ombiliha.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ano iilongo oyina iimaliwa yayo ya yoolokathana. Iimaliwa yimwe oya longwa momafo nayimwe oya longwa miikukutu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iilya, okulanda iizalomwa noshowo okufuta oosikola.

Aantu ohaya meneka taya ka longa opo ya mone ondjambi, ohaya pewa iimaliwa mbyono taya ikwathele nayo. Iimaliwa oya longwa pamikalo mbali: ope na yimwe ya longwa yomafo nayimwe iikukutu.

Kehe gumwe noshipewa shoye. Aantu yamwe oya pewa uunongo wokuninga iitaafula niipundi taya longitha iiti nosho wo iilapi. Itaafula mbino ohayi monika nawa, ohayi vulu wo okulandithwa po, omuntu ta imonene mo oshimaliwa.

Ositola oyo ehala moka hamu adhika oompumbwe dhayoolokathana, mudhilwe ohamu adhika iikutu nomu dhimwe ohamu adhika iikulya. Omuntu ngele okwa hala sha ohayi mositola eta gandja oshimaliwa ye takutha shoka ahala.

Landa eshina lyoye lyoku ninga okoothiwa nombaanga yotango yopashigwana. Okwa li li na oondola 6999 paife otali yangatwa po ko N$ 6199.

Oshilongo keshe oshina iimaliwa yasho ya yoloka kimaliwa yomoshilongo oshikwawo . Iimaliwa oya longwa yili pamaludhi gaali, opena iimaliwa yomafo po opena iimaliwa iikukutu . Iimaliwa ohayi longithwa oku kandulapo omawu pyakadhi oshowo oku landa ompumbwe dha keshe esiku.

Aantu yamwe ohaya ningi iitaafula noshowo iipundi taalongitha iiti. Iitaafula mbino niipundi ohayeyi landithapo etaya imonene oshimaliwa.